Icumba abanyeshure bafunguriramwo harimwo intebe zifise ibara ryera hamwe n'imeza zifise ibara ryirabura, ku ruhande hariho abantu bahagaze bafasha abanyeshure mu kubaha imfungugwa.

Icumba abanyeshure bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi, harimwo intebe abanyeshuri bicarako iyo bariko bariga, hamwe n'imeza ziteretseko ibikoresho abanyeshure bigirako ku ruhome hariho ibindi bikoresho bimanitse ku kabati.

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko iyo bariko barinonora imitsi hasi gisize amabara atandukanye harimwo ibara ritukura iry'ubururu hamwe n'imirongo yera ku ruhande hariho umuntu yambaye impuzu zirabura.

Ishure rifise akazu kasugumwe kariko imiryango ifiseko ibicapo vyerekana ko hakoreshwa abanyeshure baba kobwa ku ruhande hariho irangi ryatanguye kononekara kubera risigaye risa nabi.

Igikoresho c'abanyeshure biga mu mashuri y'intango canke mu mashuri yisumbuye bakoresha bariko barandika canke bariko baracapa ku ruhande hariho n'ikindi gikoresho bakoresha iyo bariko barasongora.

Arakaza ni umwigisha wo mu mashure y'intango ari mu kibuga ari kumwe n'abanyeshure bambaye impuzu zo kwinonora imitsi imbere yabo hariho ikibuga bariko barakiniramwo inyuma hariho uruhome ruriko ibicapo.

Icumba, abanyeshure bakoreramwo, imyimenyerezo; hariho imeza, iteretseko imashini nyabwonko; ku ruhande, hariho ibindi bikoresho, bikoresha ubuhinga bwa none, birimwo n'intsinga, zifise amabara atandukanye; izisa umuhondo, izitukura, hamwe n'iz'ubururu.

Icumba kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo hamwe n'imeza hariho n'umuryango w'icumba c'isomero wuguruye ku ruhome hamanitse ko ibipapuro vyinshi hejuru hariho amatara ariko araka.

Ibikoresho vy'abanyeshure biga mu mashuri y'intango bakoresha iyo bariko baracapa canke bariko barandika ,bifise amabara atandukanye harimwo iry'umuhondo, icatsi ,ubururu hamwe n'iryirabura.

icumba c,isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo hariho n'amadirisha akozwe mu vyuma ariko ibiyo inyuma y'amadirisha hateye ibiti vyinshi mu cumba c,isomero hejuru hariho amatara

Barutwanayo n’umunyeshure yiga ku ishuri ry'imyuga ivyirwa bijanye no gukoresha imihora ngurukana bumenyi mucumba yasize imashini nyabwonko ariko arayikorera ko ibyigwa bijanye n'ivyo yiga.

Icumba kirimwo akabati gateretsemwo ibitabo vyinshi bigerekeranyeko, imbere hariho inzira abantu bacamwo iyo bariko bararondera ibitabo baja gusoma, hejuru hariho amatara ariko araka.

Icumba kirimwo intebe hamwe n'imeza ziteretseko ibikoresho vy'abanyeshure ku ruhande hariho akabati abanyeshure babikamwo ibitabo kariko n'ibiyo hejuru amatara ariko araka.

Ishure rifise uruhome rusize ibaragera hariko nivyuma na byo nyine bisize ibaragera ku ruhande hateye ivyatsi byinshi kurundi ruhande hateye ibiti kandi birebire.

Ishure ryubatse rigeretse rifise ivyumba vy'amasomero vyinshi hariko n'amadirisha ku ruhome hasize ibara ryera ariko hamwe hatanguye kwononekara kubera hasigaye hasa n'ahirabura imbere hariho igiti kirekire.

icumba kirimwo ibikoresho vy'abanyeshure biga ku mashure y'imicuko bakoresha harimwo n'ibikinisho vy'abanyeshure bifise amabara atandukanye harimwo ibipupe hamwe n'utumodoka tw'abanyeshuri bakinisha.

Ishure rifise uruhome gwubakishijwe amatafari aturiye hamanitseko agasandugu gakozwe mu byuma gafise n'ibiyo imbere hari amashugwe ateye hasi hamwe n'igiti kirekire.

Icumba kinini abanyeshure bakoresha iyo bariko barafungura, harimwo intebe zitandukanye bicarako zifise amabara harimwo ayera, hamwe n'ayatukura harimwo n'imeza baterekako imfungurwa.

Ibikoresho vy'abanyeshuri hamwe n'abigisha bakoresha babikamwo ibipapuro vyabo kugira ngo ntibitakare bifise amabara atandukanye harimwo igisa n'icatsi hamwe n'igitukura n'icubururu.

Urukarabiro abigisha bakoresha iyo bavuye mu kazu umkasugumwe mu kwisukura kuntoke iyo bariko barakaraba ku biganza harimwo n'ahantu hari umuringoti ufise ibara ryirabura hejuru hari n'aho bamanika isabune.

icumba babikamwo ibitabo kirimwo akabati karekare gateretsemwo ibitabo byinshi biri ku murongo imbere yaho bahakoreye isuku kubera harasa neza hariho n'uruhome ruriko idirisha rifise ibiyo

Abanyeshure bambaye impuzu zo kw'inonora imitsi bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko bamwe bambaye impuzu z'umuhondo abandi bambaye impuzu zera inyuma y'ikibuga hariho ibiti birebire.

Ishure rifise ikibuga harimwo abanyeshure bariko barakina, hariho n'ivyumba vy'amasomero bifise imiryango ikozwe mu vyuma isize ibara ry'icatsi, kandi imiryango imwe iruguruye hariho n'ibiti biteye hagati y'ikibuga.

Ishure rifise inzira abigisha hamwe n'abanyeshure bakoresha bariko baratambuka hejuru risakaye ku ruhande hariho inkingi zisize ibara ry'ubururu imbere hateye ivyatsi.

Icumba abanyeshure bafunguriramwo harimo intebe zitondetse ku murongo hamwe n'imeza ziteretse ko amasahani abanyeshuri bafungurirako hariko n'ivyamwa bifise ibara ry'umuhondo.

Abanyeshure bambaye impuzu zo ku'inonora imitsi bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko inyuma yabo hariho ahantu hicara abarorerezi baje kuraba umukino hariho n'inzu yubatse inyuma hari ibiti birebire.

Ibikoresho vy'abanyeshure ,biga ku ishure ry'imyuga ,ibijanye no gukora umuyagankuba ,harimwo ibifise amabara atandukanye, ibifise ibara ryirabura, hamwe n'iritukura ,harimwo n'ibara ry'umuhondo.

Igikoresho abanyeshuri bigirako iyo bari mu vyigwa vy'ubushakashatsi bashira ku maso hama bagaca barabamwo kugira bamenye ivyo bariko bariga gifise amabara atandukanye.

Kazoviyo ni umunyeshure yiga kw'ishure ry'imyuga, ivyigwa bijanye no gukoresha ibikoresho bikoresha ubuhinga bwa none. Imbere y'iwe hateretse imashini nyabwonko. K'uruhande hariho ibindi bikoresho bifise n'intsinga zifise amabara atandukanye.

ishure rifise icumba abanyeshure baruhukiramwo iyo bagiye kuryama, harimwo imatera ziri kubitanda zishasheko n'amashuka, hagati harimwo intebe yirabura abanyeshure bicarako.

Igikoresho abanyeshure bakoresha iyo bariko barakina canke bariko barinonora imitsi wita umupira w'amaguru usize ibara ryirabura hamwe n'iryera handitse ko n'amajambo hariho n'imirongo.

Icumba, kirimwo ibikoresho, abanyeshure bigirako, iyo bariko barakora ivyigwa; igikoresho kimwe, gisa n'umubiri w'umuntu, kandi gifise n'ibihimba, hamwe n'inyama zo munda; ikindi gikoresho naco, gifise amagufa, nk'ay'umuntu.

Ishure rifise icumba abanyeshure baryamamwo bariko bararuhuka harimwo impatera hamwe n'ibitanda ku ruhande hariho ahantu harakabati babikamwo ibikoresho hejuru hateretse ko agacupa.

Ishure rifise umuhora muremure ku ruhande hariko imiryango hamwe n'amadirisha bikozwe mu vyuma bisize ibara ry'icatsi hejuru hari ko amatara arikaraka hasi hateretse amashungwe.

Impuzu umunyeshure akoresha iyo ariko arakora ivyigwo vyo kwinonora imitsi harimwo ikabutura hamwe n'impuzu yo hejuru ifise ibara ryirabura harimwo n'irindi bara ryera rifise umurongo.

ishure rifise akazu ka sugumwe gashaje kubera ko ku ruhome harononekaye hasi bahakoreye isuku imbere y'akazu ka sugumwe hateye ibiti vyinshi kandi birebire nta muntu numwe ahari

Igikoresho c'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bakoresha iyo bariko bariga ivyigwa bijanye n'ibiharuro gifise ibara ryirabura hariko n'ahantu abantu bafyonda.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo harimwo imeza hamwe n'intebe abantu bicara ko bariko barasoma ibitabo ku meza hateretseko ibitabo hamwe n'imashini nyabwonko ku ruhande hariho akabati gateretsemwo ibitabo vyinshi.

Icumba kirimwo intebe z'abanyeshuri zirabura zitondetse ku murongo bicara ko imbere hariho imeza ziteretse ko imashini nyabwonko hariho n'ibikarato vyugaye abanyeshure bakoresha.

Icumba c’isomero, kirimwo intebe, z'abanyeshure, zitondetse ku murongo; imbere, hariho imeza, ziteretseko amakaye, hamwe n'ibitabo, umwigisha akoresha; ku ruhome, hariho ibipapuro bimanitseko; ku rundi ruhande, hariho ahantu, hasize ibara ryera.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo harimwo akabati gateretsemwo ibitabo vyinshi bitondetse ku murongo harimwo n'imeza iteretseko ibitabo bifise amabara atandukanye hamwe n'iyindi iteretseko igitabo cuguruye.

Icumba c'isomero gifise umuryango wuguruye, harimwo n'intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo, harimwo izifise ibara ryera, imbere hariho ikibaho canditseko amajambo, gisize ibara ry'icatsi.

ishure ryubatse rigeretse rifise uruhome rusizeko amabara atandukanye hanze hariho abanyeshure bariko baratambuka hamwe n'intebe ifise ibara ryera iruhande y'ishure hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko iyo bariko barinonora imitsi

Icumba abanyeshure bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi umwigisha yateretse ku meza ibikoresho abanyeshure bigirako inyuma hariho akabati gafise ibara ry'ubururu babikamwo ibikoresho.

Imbere yuko abanyeshure baza gufungura mu cumba baramanza bagategura intebe bakazishira ku murongo hama kumeza bakatereka amasahani ariko n'ibiyiko ku ruhande bahateretse n'ibikombe.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo, kandi umuryango w'icumba c'isomero uruburuye ku ruhome hamanitseko ibipapuro imbere na ho hari ikibaho gifise ibara ry'icatsi.

Icumba abanyeshuri bafatiramwo ibifungurwa ,harimwo intebe bicarako iyo bariko barafungura ,hamwe n'imeza baterekako imfungurwa ,harimwo n'abantu bicaye bariko barafungura, hakurya hateye igiti kirekire.

Icumba babikamwo ibitabo harimwo akabati gateretseko ibitabo vyinshi biri ku murongo, harimwo n'imeza hamwe n'intebe abantu bicarako iyo bariko barasoma ibitabo baje kuraba.

Icumba cisomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo harimwo n'imashini zizana umuyaga zimanitse hejuru ku ruhande hariho amadirisha arik ibiyo kandi akozwe mu vyuma.

Igikoresho, abanyeshure biga kw'ishure ry'imyuga, ivyigwa bijanye n'ubwubatsi, bakoresha, iyo bariko barahonda, imisumari, canke bakuramwo, imisumari; gifise ibara ry'umuhondo, hamwe n'iryirabura; gikozwe mu cuma.

Icumba abanyeshure bakoreramwo imyimenyerezo harimwo intebe z'abanyeshure bicara ko bariko bariga hariho n'imeza ziteretse ko imashini nyabwonko zitondetse ku murongo hejuru hariho ibikoresho bizana umuyaga.

icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure, imbere hariho n'intebe y'umwigisha ifise ibara ryera, hejuru hariho ikibaho canditseko indome hamwe n'amajambo , ku ruhande hariho akabati babikamwo ibikoresho.

Icumba kirimwo imeza iteretseko ibikoresho abanyeshure hamwe n'abigisha bakoresha harimwo ikaye yuguruye yanditsemwo indome hamwe n'ibiharuro, ku ruhande hariho imashini bakoresha mu vyigwa vy'ibiharuro.

Icumba abanyeshure bakoreramwo ivyirwa vy'ubushakashatsi harimwo akabati karimpande y'uruhome karimwo ibikoresho abanyeshure bigira ko harimwo n'intebe abanyeshure bicara ko iyo bariko barakora ivyirwa hamwe n'imeza iteretse ko ibikoresho.

ishure rifise uruhome gwubakishijwe amatafari aturiye, hariho n'akazu ka sugumwe kariko ibicapo vyerekana y'uko hakoreshwa umuhungu canke umukobwa kugira umuntu ntiyihende aho agiye gukoresha.

isomero ririmwo intebe z'abanyeshure zigaragara kubera ntamuntu numwe azicayeko, imbere hariho ikibaho abanyeshure bandikako iyo bariko bariga, ku ruhande hariho akabati babikamwo ibikoresho.

Ibikoresho kw'ishuri ry'imyuga abanyeshuri bakoresha iyo bariko barakora imyimenyerezo canke bariko bariga bambara mu kiganza kugira bibakingire amaboko hamwe n'intoke, bifise ibara ry'umuhondo hamwe n'iryera.

Ishure ryubatse rigeretse rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero vyubatse ku murongo hejuru hariho umureko musi hariho imiringoti imanukana amazi hariho amadirisha afise ibiyo.

Icumba kirimwo imeza ndende hamwe n'intebe abantu bicara ko bari ko barasoma ibitabo harimwo n'akabati gateretsemwo ibitabo bigerekeranye ko hamwe n'imboneshakure iteretse hejuru y'akabati.

Ishure rifise icumba c'isomero gisakajwe n'amabati ashaje imbere yaho hariho ikibuga kinini giteyemwo ivyatsi hagati harimwo inzira abantu bakoresha bariko baratambuka.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure bicara ko zifise ibara ryirabura harimwo n'imeza z'abanyeshure inyuma hariho akabati babikamwo ibikoresho imbere hariho imeza y'umyigisha iriko ibipapuro.

Ishure rifise akazu ka sugumwe karimwo isuku imbere hariho ahantu abanyeshure bakarabira hariho n'imiringoti ifise amazi abanyeshure baja mu kazu ka sugumwe bakugara imiryango kandi hasa neza.

Kw'ishure ry'imicuko mu kibuga hateyemwo ivyatsi hamwe n'ibiti ku ruhande hateye amashugwe arik'umurongo, hagati mu kibuga harimwo ibikoresho abanyeshure bakinirako bariko bararuhuka, bifise amabara atandukanye.

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko bariko barinonora imitsi hasi hariho umusenyi mwinshi iruhande y'ikibuga hariho hantu hateye ivyatsi ahandi hari imeza hamwe n'intebe nyuma yaho hahagaze imiduga.

Mu cumba aho abanyeshuri bakorera imyimenyerezo harimwo intebe abanyeshuri bicara ko iyo bari ku barakora ivyirwa zifise amabara atandukanye harimwo n'imeza ziteretse ko imashini nyabwonko.

Icumba c'isomero, kirimwo intebe z'abanyeshure, zitondetse ku murongo; imbere, hariho amakaye, ateretse hejuru, ku ntebe; inyuma, hariho ikibaho cirabura, kandi canditseko; ku ruhome, hariho amadirisha, akozwe mu mbaho.

ishure rifise icumba c'uburaro harimwo imatera n'ibitanda abanyeshure baryamako bariko bararuhuka harimwo n'ibikoresho babikamwo impuzu ku ruhande hariho n'akabati babikamwo ibikoresho vyabo

abanyeshure biga mu mashuri y'intango bariko barakina umupira w'amaguru bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bari mu kibuga giteyemwo ivyatsi vyinshi ku ruhande hariho inzira abantu bacamwo bariko baratambuka hariho n'ibiti vyinshi kandi birebire.

Icumba c'isomero kirimwo ibikoresho vy'abana bakoresha bariko bariga bifise amabara atandukanye harimwo n'akabati hejuru gateretse ko ibikinisho vy'abanyeshure ku ruhome hamanitse ko ibipapuro harimwo n'ibendera.

Icumba c'isomero, kirimwo intebe z'abanyeshure, bicarako, iyo bariko bariga, zitondetse ku murongo; hasi hasa neza, kubera bahakoreye isuku; inyuma ku ruhome, hasize ibara ryera, hejuru hariho ivyuma, bizana umuyaga.

Ishure rifise akazu kasugumwe kariko umuryango wuguruye ,imbere harimwo umusarani ufise ibara ryera, ku ruhande hariho uruhome nagwo rufise ibara ryera ,hejuru hariho idirisha ryuguruye.

Icumba kirimwo imeza hamwe n'intebe abantu bicarako bariko barasoma ibitabo, ku ruhande hariho akabati gateretsemwo ibitabo biri ku murongo, inyuma yaho hariho uruhome rufise idirisha ririko ikiyo.

Ntore ni umunyeshure yiga mu mashure y'intango bamuguriye impuzu azoz arambara agiye mu vyirwa vyo kwinonora imitsi harimwo ikabutura hamwe n'umupira wo kwambara bifise ibararyera hamwe n'icatsi n'umuhondo.

Agakoresho bakoresha mu kubikamwo ibikoresho vy'abanyeshuri bifashisha iyo bariko barakora ivyigwa, harimwo n'ibikoresho abanyeshuri bakoresha bariko baraca umurongo, harimwo n'ikaramu ifise ibara ryirabura.

icumba gitondetsemwo intebe z'abanyeshure ziri ku murongo inyuma hariho imeza iteretse ko imashini nyabwonko .Hejuru ku ruhome hamanitse ko isaha bakoresha mu kuraba igihe umuryango w'icumba cisomero urugaye.

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakoresha iyo bariko barinonora imitsi harimwo amabara atandukanye iritukura, ubururu hamwe n'imirongo yera inyuma hateye ibiti birebire kandi binini.

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakoresha iyo bariko barinunora imitsi canke bariko barakina umupira w'amaboko, inyuma hateye ibiti birebire kandi binini, nta bantu bari mu kibuga kandi nta n'abanyeshuri bahari.

Icumba c'isomero kirimwo intebe zitondetse ku murongo ziteretse ko amakaye yaba nyeshuri imbere hariho ikibaho cirabura ata kintu na kimwe canditse ko ku ruhande hariho akabati babikamwo ibikoresho.

Icumba babikamwo ibitabo abigisha hamwe n'abanyeshuri bakoresha bariko barakora ivyigwa harimwo akabati gateretseko ibitabo vyinshi bigerekeranyeko bimwe bishaje hamwe n'ibindi bishasha.

imeza iteretseko ikaye yuguruye atakintu na kimwe yanditseko iteretsemwo n'ibikoresho abanyeshuri bifashisha mu gusongora ibikoresho byabo bandikisha harimwo icuma gikarishe nico bakoresha iyo bariko barasongora

icumba k'irimwo ibitabo vyinshi bitondetse ku murongo niho abigisha hamwe n'abanyeshuri baza kurondera ibitabo iyo bariko barakora ivyigwa kugira ngo ivyigwa biborohere cane bamenye ubundi bumenyi

Mu cumba aho babika ibitabo harimwo imeza hamwe n'intebe, ku ruhome hamanitseko ibipapuro ku meza hateretse ko itara abantu bakoresha iyo bariko barasoma ibipapuro hamwe n'ibitabo.

Igikoresho abanyeshure bigirako iyo bariko bariga mu mashure y'imyuga gifise ibara ry'umuhondo hamwe n'ivyirabura bagikoresha iyo bashaka kumenya uburebure bacita imetero.

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakoresha iyo bariko barinonora imitsi iruhande hariho ahantu abantu bicara iyo baje kurorera abantu bari mu kibuga, hejuru hariho ivyuma vyinshi.

Kwishure ry'imyuga mu cyyumba aho abanyeshure bakorera imyimenyerezo ku meza bahateretse ibikoresho bitandukanye abanyeshure bigira ko bikoresha ubuhinga bwanone bifise n'itsinga.

Icumba c'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, harimwo intebe abanyeshuri bicarako, zitondetse ku murongo, inyuma hariho uruhome rusize ibara ryera, hejuru hariho amatara ariko araka.

Igikoresho abanyeshure bifashisha iyo bariko bariga kw'ishure ry'imyuga, abanyeshuri biga ivyirwa bijanye n'ivy'ubwubatsi, ni igikoresho gikozwe mu cuma, gifise n'ahantu bafata hasize ibara ry'umuhondo hamwe n'iryirabura.

Ibikoresho abanyeshuri bifashisha bandikamwo kugira ntibibagire ivyigwa bifise amabara atandukanye harimwo igisa n'umuhondo icatsi n'igitukura, imbere hariho aho bandika amazina hamwe n'ishuri.

Ibikoresho abanyeshuri hamwe n'abigisha bakoresha iyo bariko barandika canke bariko baracapa bifise amabara atandukanye harimwo ibifise ibara ryirabura, icatsi, iritukura hamwe n'ubururu.

Mu cumba aho babika ibitabo abanyeshuri hamwe n'abigisha bakoresha, harimwo ibitabo vyinshi bigerekeranyeko, bimwe bishaje hamwe n'ibindi bishasha bifise amabara atandukanye.

Icumba kirimwo intebe hamwe n'imeza iteretseko imashini nyabwonko harimwo n'igitabo cuguruye, ku ruhande hariho ibindi bitabo vyugaye, impande y'uruhome hariho akabati gateretsemwo ibitabo.

Icumba kirimwo akabati gateretse ko ibitabo vyinshi birI ku murongo hejuru hariho amatara ariko araka hariho n'ibipapuro bimanitse ku rubaho rw'akabati vyanditseko.

mu cyumba aho babika ibitabo harimwo akabati gateretseko ibitabo vyinshi biri ku murongo harimwo imeza n'intebe umunyeshure yicarako arikarasoma igitabo ku ruhome hariko igicapo c,umunyeshure hejuru hari amatara ariko araka

Icumba kirimwo ibikoresho vy'abanyeshure biga mu mashure y'imicuko ,ku ruhande hariho intebe hamwe n'imeza zisize amabara atandukanye, impande y'uruhome hariho akabati kabitsemwo ibikoresho hamwe n'ibitabo.

Ishure rifise icumba abanyeshure bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi harimwo intebe abanyeshure bicarako imbere hariho ahantu hateretse ibikoresho abanyeshure bigirako.

Umwigisha, ari kumwe, n'abantu babiri, bahagaze iruhande yiwe; inyuma, hariho icumba c'isomero, kiriko umuryango, wuguruye; ku ruhande, hariho idirisha, rifise ibiyo, ariko ryugaye; nta banyeshure bahari.

Icumba abanyeshure bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi harimwo abanyeshure bambaye impuzu zera imbere yabo bafise ibipapuro n'ikaramu bariko barandikako hariho n'umwigisha ahagaze imbere yabo.

Mu cumba aho abanyeshure bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi ,harimwo imeza iteretseko imashini nyabwonko ku ruhande hariho ibikoresho bikoresha ubuhinga bwa none biteretse hejuru y'ibipapuro.

Shugweryimana hamwe n'umunyeshure mugenzi wiwe bambaye impuzu zera hamwe n'agakingiramunwa, bafise ibikoresho bagiye kwigirako iruhande yabo hariho imeza iteretseko ikaye hamwe n'agakingiramunwa.

Abanyeshuri bari mu cumba aho bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi bahagaze ku murongo imbere yabo bafise ikaramu hamwe n'ibipapuro bariko barandika ko, imbere yabo hahagaze umwigisha.

Mu cumba aho abanyeshure bakorera ibyigo by'ubushakashatsi harimo imeza ziteretse ko imashini nyabwonko zizimije hamwe n'iyindi irikiraka ariko n'insinga inyuma hariho intebe abanyeshure bicara ko bariko bariga.

Nizigiyimana no umunyeshure yiga ku ishure ry'imyuga ivyirwa bijange no gucapa ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo harimwo intebe n'imeza abanyeshuri bicara kobariko bariga ku ruhome hamanitse ko ibicapo

Barutazaro n'umwigisha yigisha ivyigwa bijanye n'ubushakashatsi, arikumwe n'abandi banyeshuri bariko bariga umwuga wo kwigisha, inyuma yabo hariho icumba bakoreramwo imyimenyerezo kifise umuryango wuguruye.

Mu cumba aho abanyeshuri bakorera ivyigwa Vy'ubushakashatsi, hariko amadirisha yugaye, harimwo n'imeza ziteretse ko ibikoresho abanyeshuri bigirako, hejuru hariho amatara arikaraka.

Abanyeshuri babiri bari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo, buguruye akabati bariko barakuramwo uducupa bagiye kwigirako, iruhande yabo hariho imeza iteretseko ibikoresho bashaka kwigirako.

Ibikoresho abanyeshuri biga kw'ishuri y'imyuga bakoresha iyo ariko barakora ivyigwa canke bakora imyimenyerezo, mu vyigwa bijanye no gukoresha umuduga bashiramwo mu muduga kugira kibike umuriro.

Icumba abanyeshure bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi harimwo imeza iteretseko igikoresho abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga, inyuma hariho iyindi meza iteretseko ibindi bikoresho, ku ruhome hamanitseko ibipapuro.

icumba abanyeshure bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi harimwo imeza iteretseko ibikoresho abanyeshure bigirako biga ivyigwa vy'imyuga mu vyigwa bijanye no gukora imashini zikoresha ubuhinga bwa none

Keza n'umunyeshure wo muri kaminuza, ari mucumba zho bakorera, ivyirwa vy'ubishakashatsi, yambaye ibikingira intoki, n'ibikingir'amaso, afise ikaramu hariho impapuro ariko arandikako.

Mu cumba c'ivyiwwa vy'ubushakashatsi, musi hariho ahantu hari umuringoti ucamwo urusinga rwononekaye ufise ibara ryera, iruhande hariho iyindi miringoti icamwo amazi, umwe urirabura, uwundi ufise ibara ry'icatsi.

Mu cumba aho abanyeshuri bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi, ku meza hateretse igikoresho abanyeshuri bigirako iyo bariko bararaba. Hariho igifise amabara atandukanye harimwo iryirabura iryera hamwe n'ubururu.

Nyana ni umunyeshure w'umwigeme yiga mu mashure ya kaminuza ari mucumba aho bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi yicaye ku ntebe afise igipapuro mu kiganza iruhande yiwe hicaye abandi banyeshure bariko bariga.

Nduwayo na Harerimana n'abanyeshure biga ivyigwa bijanye no kwimenyereza kwigisha bari kumwe n'umwigisha mugenzi wabo imbere y'icumba c'isomero cuguruye umuryango hamwe n'idirisha rifise ibiyo.

Bizindabyi n'umwigisha w'ivyigwa bijanye no gukora ubushakashatsi imbere yiwe hariho abanyeshuri bariko barakurikirana ivyigwa hamwe n'ibikoresho yateretse imbere yiwe ariko arigishiriza ko abanyeshuri.

Mu cumba c'ivyigwa, vy'ubushakashatsi, harimwo imeza, iteretseko ibikoresho, abanyeshure bigirako; ni amacupa yanditseko ibiharuro, abanyeshure bakoresha, iyo bariko bariga, gupima ibikoresho.

Kanyange n’umunyeshure yiga kw'ishure ivyigwa bijanye no kubungabunga amagara y'abantu, ari kumwe n'abandi banyeshure bahagaze bari mu mugwi bafise igikoresho abanyeshure bigirako iyo bariko bariga.

Icumba abanyeshure bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi aho abanyeshure batereka ibikoresho munsi hariho umuringoti w'amazi umwe ufise ibara ryirabura hamwe n'uwundi ufise ibara ry'icatsi.

Mu cumba aho babika ibitabo abanyesure hamwe n'abigisha bifashisha bari mu vyigwa harimwo akabati gateretsemwo ibitabo bitendetse ku murongo, hejuru hariho agakarato ku ruhome hamanitseko igipapuro kiriko ibicapo.

Mu cumba babikamwo ibitabo harimwo imeza iteretseko ibipapuro inyuma hariho akabati kuguruye umuryango karimwo ibipapuro hamwe n'ibitabo ku ruhande hariho uruhome rusize ibara ryera.

Icumba aho babika ibitabo abanyeshure hamwe n'abigisha bakoresha harimwo akabati gateretse ko ibitabo vyinshi bigerekeranye ko inyuma yaho hariho n'uruhome rumanitse ko ibikoresho abanyeshure bakoresha.

Ishure rifise icumba babikamwo ibitabo harimwo akabati gateretsemwo ibitabo bigerekeranye ko hejuru hariho imatera izingazinze hamwe n'ibikarato babitsemwo ibikoresho kurundi ruhande hariho akandi kabati

Icumba babikamwo ibitabo kirimwo akabati gateretsemwo ibintu babikamwo ibitabo bifise amabara atandukanye harimwo ibisa n'ubururu ni vyirabura hamwe n'icatsi hasi harasaneza.

Mu cumba aho babika ibitabo harimwo imeza iriko udupapuro hejuru musi hariho igikarato kibitsemwo ibikoresho abanyeshure bifashisha bariko bariga, ku ruhome hamanitseko igipapuro hamwe n'igitambara.

Icumba c'ububiko bw'ibitabo harimwo imeza iteretseko udupapuro, ku ruhande hariho ibipapuro bimanitse ku ruhome harimwo n'ikarata y'umugabane wa afurika, hamwe n'idirisha rimaniseko igitambara.

Kwishure ry'imicuko hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo giteyemwo ivyatsi harimwo n'ibikoresho abanyeshure bakinirako iyo bariko bararuhuka bifise amabara atandukanye harimwo ibisa umuhondo, ibururu, hamwe n'ibitukura.

Ishure ry'imicuko rifise ikibuga kirimwo ibikinisho abana bakoresha iyo bariko barakina baje kuruhuka gifise amabara atandukanye harimwo n'iryubururu ku ruhande hateye ivyatsi hamwe n'ibiti.

ishure ryigako abanyeshure b'imicuko barikoreye ikibuga abanyeshure bakiniramwo iyo bariko bariga ivyigwa vyo kwinonora imitsi hasi hasize ibara ry'icatsi inyuma y'ishure hateye ibiti vyinshi

Ibikoresho, abanyeshure biga, mu mashuriri y'imicuko, bakoresha, iyo bariko bariga, guca imirongo; bifise amabara atandukanye, harimwo ibifise, ibara ry'icatsi, harimwo n'ibifise, ibara ry'umuhondo, ni vyo abanyeshure, bigirako.

Icumba abanyeshure biga kw’ishure ry'imicuko aho bashira abanyeshure bariko bararuhuka bakaryama hariho ibitanda vyabo bifise amabara atandukanye ku ruhome hariho idirisha.

Ishure rifise ikibuga kinini, kandi cagutse ,hagati kirimwo ibiti biteye ku murongo ,harimwo n'ivyatsi ku ruhande hariho impene iri kirarisha ,kurundi ruhande hariho ivyumba vy'amasomero.

Ishure rifise ibyumba vyinshi vyubatse bigeretse hejuru hasakajwe amabati imbere mu kibuga harimwo inzira abanyeshure n'abigisha bacamwo ku ruhande hateye ibyatsi hamwe n'amashurwe hamwe n'ibiti.

Kigeme n’umunyeshure yiga mu mashuri y'intango. Ari mu kibuga ari kumwe n'abandi banyeshure bagenzi b'iwe barahagaze. Imbere y'abo, hariho ahantu hateye ivyatsi , inyuma y'abo, hariho amabuye ari hasi.

Kw'ishure, aho abanyeshure biga, mu mashure y'intango, hariho akazu ka surwumwe, gafise imiryango myinshi; hanze, hariho urukarabiro, abanyeshure bakoresha, bahejeje gukoresha, akazu ka surwumwe; ku ruhande, hateye ivyatsi.

Kw’ishuri ry'abanyeshure biga mu mashure y'intango mu cumba c'isomero harimwo igikarato kirimwo ikaramu zifise amabara atandukanye abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga harimwo igisa n'umuhondo hamwe n'ubururu hamwe n'izindi.

Icumba c'isomero, gishaje, kubera ku ruhome, hariho irangi, ryatanguye kwononekara; hasi kw'isima, harimwo ibinogo; hariho n'idirisha, rikozwe mu vyuma, kandi ryuguruye; ku ruhome, hariko intsinga z'amatara, harimwo n'ikibaho canditseko.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero bimwe vyubatse bigeretse ibindi ntibigeretse, hanze mu kibuga hariho abanyeshure bariko barakina ku ruhande hariho abanyeshure bahagaze impande y'ivyumba vy'amasomero.

Mu cumba c'isomero, aho abanyeshure, biga mu mashure y'intango, bigira; ku ruhome, hamanitseko urupapuro, rufise ibara ry'umuhondo, ariko n'ibicapo, abanyeshure bigirako, kugira bamenye impuzu, ukuntu zitwa.

Icumba c'isomero gishaje, gifise umuryango wuguruye, imbere hariho ikibuga kigaragara kitarimwo ivyatsi ,iruhande hariho idirisha rifise ibiyo, kandi vyuguruye imbere nta muntu numwe ahari.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse giteyemwo ibiti ariko n'ikengeri imanitse ku giti mu kibuga harimwo umunyeshuri ariko aratambuka yambaye impuzu z'ubururu, impande y'uruhome rw'isomero hariho intebe iri hanze.

Ishure ryubatse impande y'ibarabara y'ikaburimbo hariho n'uruhome ruriko amajambo yanditse ko mwibara ritukura hamwe n'ibyubururu imbere hariho igiti gishinze kiriko insinga z'umuyagankubu.

Icumba kirimwo intebe imeza hasi hariho n'umutaka ufise ibara ritukura ku ruhande hariho ibikoresho bikoresha ubuhinga bwa none impande y'uruhome hariho akabati babikamwo ibikoresho.

Kw' ishure aho Abanyeshure biga mu mashure y'intango, bigira ,hariho icumba kirimwo akabati abanyeshure babikamwo ibikoresho, hariho umuryango wuguruye urimwo ibikoresho vy'umunyeshure, hamwe n'ishakoshi yo ku mugongo.

Ishure rifise ibyumba vyinshi vy'amasomero vyubatse ku murongo riri ko amadirisha y'ivyuma asize ibara ry'umuhondo hariko n'ibiyo hagati harimwo abanyeshure bahagaze hamwe n'amashurwe ateye ku murongo hamwe n'ivyatsi.

Abanyeshure biga mu mashure y'intango bari mu nzira bariko barataha inyuma hariho ikibuga giteyemwo ivyatsi hamwe n'amashurwe ariku murongo hariho n'ibiti birebere, inyuma hariho ikigega c'amazi gifise ibara ryirabura.

Isomero, ririmwo abanyeshure, bicaye ku ntebe, kandi bamwe, bambaye impuzu zera; hariho n'abafise, ishakoshi ku mugongo, bamanitse ibiganza hejuru, kandi bafise ibipapuro; imbere y'abo, hahagaze umwigisha.

Umunyeshure ahagaze impande y'icumba c'isomero yambaye amarore, ku ruhande hariho inkingi hamwe n'indobo iteretse ku ntebe harimwo amazi yo gukaraba, imbere hariho ibarabara ryaretsemwo amazi.

Abanyeshure biga mu mashure y'intango bafise ishure ririko ivyumba vy'amasomero vyinshi vyubatse ku murongo hariko n'imiryango y'ivyuma isa n'ubururu, imbere hariho ikibuga kinini kigaragara, ku ruhande hariho umurima w'ibitoke.

Ishuri rifise icumba abanyeshuri baruhukamwo iyo bahejeje gukora ivyigwa harimwo ibitanda bitondetse ku murongo kandi biriko n'imatera zishasheko amashuka abanyeshuri nivyo bifashisha mu kuruhuka.

Ishure rifise amabendera ashinze hagati mu kibuga. K'uruhande hariho imiduga ihagaze munsi y'igiti. Hariho n'ivyumba vy'amasomero bisakajwe amategura, hamwe n'abantu bahagaze imbere y'amarembo y'ishure.

Ishure ryubatse rigeretse ryubakishijwe amatafara aturiye ririko amadirisha afise ibara ritukura, kandi akozwe mu vyuma imbere hariho inkingi zifise ibara ryera hamwe n'ivyuma bisize ibara ritukura.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero rifise n'ikibuga giteyemwo ivyatsi hamwe n'amashurwe. Ateye ku murongo hagati mu kibuga haratose kubera haguyemwo imvura inyuma y'ishure hariho imisozi miremire.

Ishure ryigako abanyeshure bo mu mashure y'intango rifise ikibuga giteyemwo igiti munsi gifise amabuye ahateretse ,iruhande hariho ivyatsi, inyuma hariho akazu kasugumwe kubakishijwe amatafari aturiye.

Ibikoresho, abanyeshure bifashisha, mu kubikamwo ibipapuro, canke amakaye; bifise amabara, atandukanye; harimwo ibifise ibara ritukura, umuhondo, ubururu, hamwe n'iry'icatsi; ku ruhande, hariho n'ibikoresho, bandikisha.

Mugisha hamwe na harerimana n'abanyeshuri biga mu mashuri y'intango Mugisha ariko aragenda ku kazu ka sugumwe harerimana ahagaze impande y'urukarabiro iruhande yabo hateye ivyatsi

Ishure rifise uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye hariko amarembo y'ishure afise umuryango w'icuma kandi wugaye hejuru hariho ikigega c'amazi gifise ibara ry'ubururu ku ruhande hateye ibiti.

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko harimwo abantu bariko baratambuka bambaye impuzu zirabura iruhande y'ivyumba vy'amasomero hariho abanyeshure bahagaze hamwe n'umwigisha yambaye impuzu yera imbere hateye igiti kinini munsi hariho intebe hamwe n'umuntu yicaye.

Kwishure aho abanyeshure biga mu mashuri y'intango mu cumba c'isomero ku meza hateretse ko ibikoresho abanyeshure bigira ko harimwo n'ibipapuro vyanditse ko biteretse ko hamwe n'udukoresho dusongora ibintu abanyeshure bandikishe.

Icumba kirimwo ibikoresho vy'abanyeshuri biga mu mashuri y'intango bakoresha harimwo intebe hamwe n'imeza ku ruhande hariho ikibaho kiriko ibipapuro bimanitseko hamwe n'akabati babikamwo ibikoresho.

Kw'ishure ry'imyuga, aho abanyeshure bigira, ivyigwa vyo guteka, harimwo imbabura, hamwe n'imeza, iteretseko ibikoresho, abanyeshure bigirako, iyo bariko bariga, ivyigwa bijanye, no guteka.

Mu cumba c'isomero aho abanyeshure biga mu mashure y'intango bigira hejuru imbere ku ruhome hamanitse igipapuro kiri ko ibicapo vy'isaha abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga mu kwiga gusoma isaha.

Mu cumba c'isomero, aho abanyeshure, biga mu mashure y'intango; imbere ku kibaho, handitseko amajambo, hamwe n'indome, zikoreshwa n'abanyeshure bariko bariga; harimwo indome zivuga, hamwe n'indome zitavuga.

Bizoza n'umwigisha wo mu mashure y'intango ari mu cumba aho abigisha bakorera harimwo intebe n'imeza hamwe n'abandi bigisha harimwo n'amakaye agerekeranyeko abigisha bagiye gukosora.

Niyonzima n’umunyeshure yiga mu mashuri y'intango. Ari mu kibuga ariko arakina hamwe n'abandi banyeshure bagenzi biwe. Hagati mu kibuga, hashinzemwo ibendera, hariho n'uruhome rusize ibara ryera.

Nijimbere, n'umunyeshure yiga mu mashure y'intango, ari mu kibuga aho bakinira umupira w'amaboko, ku ruhande hariho ahantu abantu bicara baje kurorera umukino, hejuru hariho amabati asakaye ikibuga.

Ishure, ryigako abanyeshure, biga mu mashure y'intango, rifise ikibuga kinini, ariko kidateyemwo, iyatsi; harimwo ibiti birebire, kandi binini, vy'imyembe; munsi hagaze umwana, yambaye impuzu, itukura.

Icumba c'isomero, gifise umuryango, ukozwe mu cuma, kandi wuguruye; imbere hariho ahantu, hateye igiti, kandi kirekire; ku ruhome, hariho idirisha, rifise ibiyo, kandi rikozwe mu cuma.

Umutabazi yiga kw'shuri rifise inzira abanyeshuri bacamwo hamwe n'abigisha ku ruhande hariho inkingi z'ivyuma zisize ibara ryera hariho n'uruhome nagonyene rusize ibara ryera.

Isomero ririmwo intebe z'abanyeshuri zitondetse ku murongo zikozwe mu mbaho imbere yazo hariho intebe hamwe n'imeza y'umwigisha iriko ibipapuro, ku ruhande hariho akabati babikamwo ibikoresho.

icyumba cy'isomero gifise uruhome rwubakishijwe amatafara aturiye hejuru ku ruhome hamanitseko ibipapuro biriko ibicapo by'ibintu bitandukanye harimwo n'ibendera ry'igihugu cy'urwanda.

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko impande y'ivyumba vy'amasomero hariho abanyeshure bariko baratambuka imbere yaho hariho igiti kinini kandi munsi hariho abantu bicaye.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse mu buryo butandukanye bimwe bigeretse, ibindi bitageretse, hariho n'uruhome rusize ibara ryera harimwo n'abanyeshure bariko baratambuka, hamwe n'igiti kirekire.

Abanyeshure biga mu mashure y'intango bari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo, ku meza bahateretse igipapuro bariko baracapako hariko umuntu bacapfye hamwe bakoresheje n'amarangi imbere yabo hicaye umuntu.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'intango bari mu cumba c'isomero bicaye ku ntebe, imbere yabo hariho ibipapuro bariko barandikako, bariko barakora ikibazo inyuma yabo hariho umwigisha ahagaze ariko arabaraba.

Ishure ryigako abanyeshure biga mu mashuri y'intango, rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero abanyeshure bigiramwo, ku ruhande hateye ivyatsi hamwe n'amashugwe arikumurongo, inyuma y'ishure hariho umusozi.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse ariko kidateyemwo ivyatsi impande y'uruhome hariho igiti kirekire hasi hariho amabuye iruhande y'ikibuga hubatse ivyumba vy'amasomero.

Icumba c'isomero gifise uruhome rusize amabara atandukanye ,harimwo iryirabura n'iry'umuhondo ,ku ruhome hamanitseko ibipapuro vyera kandi bicapfyeko ibicapo bitandukanye, harimwo impuzu zo kwambara.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse, ku ruhande hubatse ivyumba vy'amasomero, mu kibuga hateyemwo ibiti hamwe n'amashurwe ari k'umurongo, harimwo n'ivyatsi biteye, hashinzemwo n'amabendera.

Nindereye, kw'ishure aho yiga, hariho ivyumba vy'amasomero, vyubatse ku murongo, biriko imiryango y'ivyuma, ifise ibara ry'ubururu, hamwe n'amadirisha; hanze hateye ivyatsi, hamwe n'amashurwe, kandi imvura yaguye.

Ishure rifise inzira abanyeshure bacamwo iyo bariko baragenda hamwe n'abigisha, hejuru harasakajwe amabati ku ruhande hariho inkingi z'ivyuma impande naho hariho umufurege utembana amazi hamwe n'ibiti vy'amashugwe.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshuri zidatondetse ku murongo, imbere hariho ikibaho gifise ibara ry'icatsi canditseko, ku ruhande hariho idirisha rikozwe mu cuma ririko ibiyo.

Ishure ririmwo, intebe z'abanyeshure, zitondetse ku murongo; hasi hariho igipapuro, inyuma naho, hariho uruhome, kandi rushaje; hariho n'ikibaho, naco nyene kirashaje, ariko kiranditseko.

Kw'ishure ry'imicuko hariho icumba c'isomero kirimwo abanyeshure benshi bamwe bambaye amashakoshi ku mugongo, mu muryango harimwo abavyeyi baje gutora abanyeshure ku ruhome hamanitseko ibipapuro.

Icumba c'isomero cigamwo abanyeshure biga mu mashure y'intango imbere ku kibaho hamanitse ibipapuro bifise amabara atandukanye abanyeshure bigirako harimwo iritukura iry'umuhondo hamwe n'ubururu.

Ishure, rifise ivyumba vyinshi, vy'amasomero, vyubatse ku murongo; inyuma, hariho n'umufurege, utembana amazi; ku ruhande, hateye ibiti birebire, kandi binini, hariho n'imyanda, iriho hasi.

Niyonizigiye n'umwigisha wo mu mashuri y'intango, yambaye impuzu yera, hamwe n'igitambara cera ku mutwe, yambaye n'amahereni, ahetse n'umwana ku mugongo, ari mbere ku kibaho ariko arigisha abana gusoma indome.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshuri harimwo n'abantu babiri bariko barasubiramwo ivyigwa, ku ruhande hariho itirisha ryugaye ririko n'ibiyo hejuru hamanitse ko amatara ariko atakije nta mwigisha ahari harimwo abantu babiri gusa.

Icumba k'irimwo ibikoresho abanyeshure biga mu mashure y'intango bakoresha bariko bariga harimwo imeza iteretseko ibitabo hamwe n'ibikarato bifise amabara atandukanye harimwo ivyera n'ibisa n'icatsi.

Kw'ishure ry'imicuko hariho icumba c'isomero kirimwo imeza n'intebe z'abanyeshure, harimwo n'abanyeshure bahagaze abandi bicaye, hariho n'umuntu akuze imbere hariho ikibaho canditseko.

Ntwari niumunyeshure yiga mu mashure y'intango bamuguriye igikoresho azoza arakoresha agiye kw'ihure, nishakoshi ikiri shasha ifise n'amabara atandukanye inyuma hariho n'amakaramu.

Ishure rifise ikibuga kidateyemwo ivyatsi hanze hahagaze umuduga w'umwigisha hagati y'amarembo harimwo abantu babiri bahagaze iruhande yabo hariho uruhome rusize amabara atandukanye harimwo iryubururu n'iryera.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse ku murongo ,vyubakishijwe amatafari aturiye, hariko imiryango y'ivyuma isize ibara ryera hariko n'ibiyo, imbere hariho umuntu ariko aratambuka.

Icumba kirimwo abantu bicaye ku ntebe bariko barakora inama harimwo n'uyundi muntu yambaye impuzu yera ariko arafata amasanamu, imbere yabo hagaze umuntu ariko aravuga ijambo, ku ruhande hariho igikoresho gituma amajwi asamirana.

Abanyeshure biga mu mashure y'intango bari hanze bariko baratambuka mu kibuga kidateyemwo ivyatsi, ku ruhande hariho ivyumba vy'amasomero vyubatse bisakajwe n'amabati atukura, hariho n'ibiti.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, vyubatswe mu buryo butandukanye bimwe vyubatswe bigeretse, ibindi ntibigeretse, kandi hariho ahasakajwe amategura n'ahandi hasakajwe amabati, mu kibuga hateyemwo ibiti.

Icumba c'isomero gifise uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye hejuru hamanitseko igipapuro gisa n'umuhondo hariko ibicapo abanyeshuri bifashisha kugira bamenye ivyigwa vuba hacafyeko umukubuzo icupa hamwe n'inyabu.

Bukuru na Butoyi, ni abanyeshure, biga mu mashure y'intango; bari mu kibuga c'ishure, ahantu hateye ivyatsi, hamwe n'ibiti birebire, vy'imikaratusi; hariho n'abandi banyeshure, bicaye hasi.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse, hagati giteyemwo ibiti birebire kandi vyinshi ,ku ruhande hariho ivyatsi bikeyi ,hamwe n'ivyumba vy'amasomero vyubatse iruhande y'ikibuga.

Ishure, rifise ikibuga kinini, kandi cagutse; hagati hashinzemwo, ibendera ry'igihugu c'Uburundi; hasi hariho ahantu, hateye ivyatsi bike, hariho n'imiduga ihagaze, munsi y'igiti, iri mu gitutu.

Mu cumba c'isomero cigamwo abanyeshure biga mu mashure y'intango, harimwo intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho hamwe n'ivyuma ,ku ruhande hariho idirisha ryugaye ririko n'igitambara kimanuka.

Kanziza n'umunyeshure yiga mu mashuri y'intango ariko araja kw'ishure yambaye ishakoshe ku mugongo iruhande yiwe hariho umurima w'ibigori hamwe n'ivyatsi biteye imbere ku ruhande hariho icumba c'isomero gifise uruhome rusize ibara ryera n'ubururu.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero ,hariho n'ikibuga giteyemwo ivyatsi bikeyi ,k'uruhande hariho akazu ka sugumwe, kariko imiryango y'ubururu, hariho n'ahantu hagaze umunyeshure impande y'icumba c'isomero.

Ishure ryubatse impande y'ibarabara rifise uruhome rusize ibara ryera yanditsweko n'amajambo ariko n'igicapo hejuru hagazemwo umuntu kwibarabara hariho umuntu ariko aratambuka.

Ishure ryiga ko abanyeshure, bo mu mashure y'intango, hariho icumba c'isomero gifise uruhome ruri ko idirisha rikozwe mu vyuma, hasize ibara ryera ,hariko nibiyo imbere hamanitse ko ibipapuro.

Ishure rifise ikibuga k'irimwo amabuye ari hasi ku ruhande hateye ivyatsi, kurundi ruhande hariho igiti kirekire kandi kinini civoka, inyuma hariho akazu kasugumwe abanyeshure bakoresha.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo hejuru ziteretse ko ibitabo imbere hariho imeza y'umwigisha iteretse ko icupa hamwe n'igitambara, ku ruhome hamanitse ko ibipapuro.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero vyubatse bitondetse ku murongo, hanze hariho ivyatsi biteye impande y'ivyumba vy'amasomero, hariho n'abanyeshure batashe bavuye kw'ishure, imbere yabo hariho ibarabara.

Kw'ishure ry'imyuga ryigisha ivyigwa bijanye no guteka hariho igikoni kirimwo ibikoresho abanyeshure bigira ko harimwo imbabura hamwe n'imeza iteretse ko ibikoresho abanyeshure bigirako.

Mana ishimwe ni umwigisha wo mu mashure y'intango ari kw'ishure yambaye impuzu zera ari impande y'ivyumba vy'amasomero, ariko aratambuka i ruhande hariho ikibuga kinini kidateyemwo ivyazi.

Ishure rifise inzira abigisha hamwe n'abanyeshure bakoresha harimwo umuntu yambaye impuzu yirabura ariko aratambuka imbere yiwe hagati y'amarembo hahagaze uwundi muntu imbere yabo hariho abantu bambaye impuzu z'umuhondo.

Ishure, rifise ivyumba vy'amasomero, vyubatse ku murongo; hariko imiryango, ikozwe mu vyuma, isize ibara ry'ubururu; hariko n'amadirisha, y'ivyuma, asize ibara ry'ubururu; imbere, hariho umufurege, utembana amazi, hamwe n'ibiti, biteye birebire.

impuzu abanyeshure bambara iyo bagiye kw,ishure harimwo impuzu umunyeshure w'umuhungu yambara hamwe n'impuzu umunyeshure w'umukobwa yambara zirimo n'ibara ryirabura

Ishure rifise inzira abigisha hamwe n'abanyeshure bakoresha iyo bariko baragenda mu vyumba vy'amasomero biri hejuru canke mu vyumba vy'amasomero biri hasi harimwo n'akadobo gafise ibara ritukura bashiramwo imyanda.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse ku murongo bisakajwe n'amabati afise ibara ry'ubururu ,hanze hariho ikibuga abanyeshure barimwo bariko barakina ,abandi bariko baratambuka, ku ruhande hateye ibiti vy'amashungwe.

Ishure rifise ikibuga giteyemwo ivyatsi, hariho n'ibipapuro biri hasi, ku ruhande hateye igiti kirekire hariho n'ivyumba vy'amasomero bifise uruhome rusize ibara ryera ariko n'imiryango y'ubururu.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse hagati hateyemwo ivyatsi bikeyi ku ruhande hariho umunyeshure ariko aratambuka mutoyi kurundi ruhande hariho abandi banyeshure beshi bariko barakina hamwe n'abandi bahagaze impande y'amasomero.

Igikoresho umunyeshure canke umwigisha akoresha kugira amenye igihe aho kigeze, ni co akoresha iyo ari kararaba isaha, handitsemwo ibiharuro hamwe n'indome harimwo n'udushinge twerekana aho igihe kigeze.

Ibarabara ry'ibivu ririmwo amabuye ku ruhande hariho ahantu hahagaze imiduga hagati mw,ibarabara hariho umuduga urikuragenda, impande y'ibarabara hateye ivyatsi, inyuma y'inzu hateye ibiti.

Abanyeshure biga mu mashuri y'intango bari mu cumba c'isomero bamwe barahagaze hamwe n'uwundi yicaye iruhande yabo hariho intebe z'abanyeshuri zitondetse ku murongo inyuma yabo hariho ikibaho cirabura

Ishure rifise ikibuga giteyemwo ivyatsi ,hamwe n'amashurwe ateye ku murongo, iruhande hariho ivyumba vy'amasomero ,hanze hariho ikigega c'amazi gifise ibara ryirabura ,kirimwo n'imiringoti.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo, zikozwe mu vyuma hamwe n'imbaho, harimwo abantu babiri umwe arahagaze ariko aratambuka uwundi aricaye yambaye impuzu z'ubururu.

Ishure rifise amarembo yuguruye, ririko umuryango ukozwe mu cuma ,hasi hariho ibuye rinini rifashe umuryango ,hariho n'igiti musi hariho umuntu afise ikinga ariko ararihagarika.

Ishure rifise uruhome rwubakishijwe amatafara aturiye hamanitse ko igipapuro kiri ko igicapo c'umukobwa hamwe n'umuhungu bari kumwe handitseko n'amajambo mw'ibara ryirabura.

Icumba cisomero kirimwo intebe 'imeza iteretse ko ibipapuro ku ruhome hariho ahantu hamanitse igipapuro impande y'uruhome hariho akabati babikamwo ibikoresho hasi hariho umutaka.

ishure ryigamwo abanyeshure biga mu mashure y'intango hariho icumba c,isomero kirimwo intebe zitondetse ku murongo abanyeshure bicarako bariko bariga imbere yabo hariho imeza y'umwigisha hejuru yaho hariho ikibaho gifise ibara ry'icatsi kitanditseko.

Ishure, rifise ikibuga, abanyeshure bakiniramwo, umupira w'amaboko; harimwo umunyeshure, ariko aratambuka, iruhande yiwe, hariho ahantu hateye igiti, kirekire, hamwe n'aho abantu bicara.

Ibikoresho abanyeshuri bifashisha iyo bariko barandika canke bariko baracapa bifise amabara atandukanye bita amakaramu harimwo ibifise ibara ryirabura , ubururu, iritukura hamwe n'iryicatsi.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse kidateyemwo ivyatsi ku ruhande hariho abantu bariko baratambuka hamwe nuwundi yicaye iruhande y'igiti hahagaze ikinga hagati mu kibuga hashinzemwo amabendera.

Icumba c'isomero imbere gifise ikibaho cirabura canditseko ibiharuro hamwe n'indome hariho ukuboko k'umwigisha ariko arasigura ivyigwa hejuru y'ikibaho hariho uruhome rusize irangi.

Abanyeshure bahejeje gukora isuku mw'ishure basiga intebe bazitondetse ku murongo, inyuma hariho ikibaho cirabura kandi canditseko hamwe n'uruhome rusize ibara ryera hejuru hamanitseko itara.

Ndayambaje ni umwigisha wo mu mashure y'intango ishure ryabo ryubatse impande y'ibarabara imbere hariho ivyuma bisize ibara ryera Ndayambaje ari hejuru mu ishure niho ahagaze.

Ishure rifise igikoni kiriko umuryango hamwe n'idirisha bikozwe mu vyuma hejuru harasakaye ku ruhome hariho imyenge icamwo umwotsi imbere hariho inkingi y'icuma hejuru y'umuryango n'idirisha hasize ibaragera.

Kana yiga mu mashure y'intango ari mu nzira ariko arataha n'abandi banyeshure bagenzi biwe. Yambaye ishakoshi ku mugongo inyuma yabo hariho n'abandi banyeshure benshi bariko baratambuka, ku ruhande hateye ibiti birebire.

Ishure rifise ikigega cubatse impande y'ivyumba vy'amasomero hejuru y'amasomero hariho imiringoti imanukana amazi mu kigega iruhande y'ikigega hateye ivyatsi impande y'isomero hariho umufurege utembana amazi.

Abanyeshuri bicaye imbere yabo hahagaze abigisha bariko barabigisha ivyirwa, inyuma yabo hariho imeza iteretseko ibipapuro vyanditseko amajambo n'ikaramu ryirabura.

Icumba kirimwo abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bahagaze bari mumurwi bambaye impuzu zera hamwe nizu bururu bariko barakora inama bumviriza umwigisha ari imbere yabo.

ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafara aturiye bisakajwe n'amabati asize ibara ritukura imbere hariho ikibuga giteyemwo ivyatsi harimwo n'inzira abanyeshure bacamo

Icumba c'isomero c'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye hariko umuryango wuguruye ufise n'ikiyoho camenetse harimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo inyuma impande y'uruhome hari akabati babikamwo ibikoresha.

Ishure rishaje rifise uruhome rusize ibara ryera, hariko n'ibicapo vy'abanyeshure bicaye bafise imashini nyabwonko, kw'ibarabara hariho umuntu ariko aratambuka hamwe n'umuduga uhagaze.

Icumba c'isomero gifise uruhome rusize ibara rishasha, hamanitseko n'ikibaho gifise ibara ryirabura hariko n'indome zanditseko bakoresheje ingwa yera, ku ruhande hariho imeza y'umwigisha ihari.

ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse ku murongo harimwo imiryango yuguruye hamwe n'uwundi muryango wugaye hanze impande y'amasomero hariho abanyeshure bahagaze imbere hariho ikibuga giteyemwo ivyatsi.

Ishure ryigako abanyeshure biga mu mashuri yisumbuye ,bamwe bari hanze batonze ku murongo bambaye impuzu z'ubururu hamwe n'izera, bariko barinjira mu cumba aho abanyeshure bagiye gusengera.

Ishure rifise inzira abanyeshure hamwe n'abigisha bacamwo bagiye mu vyumba vy'amasomero ku ruhande hateye amashugwe ivyatsi hamwe n'ibiti inyuma naho hari ivyumba vy'amasomero kandi vyubatse bigeretse.

Ishure rifise icumba c'isomero cubakishijwe amatafara aturiye ku ruhande hariho ikigega c'amazi cyubakishijwe amabuye iruhande hariho ivyatsi hamwe n'inzira abantu bacamwo.

Ishure rifise icumba c'isomero k'iriko idirisha ryavuyeko ibiyo harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe bariko barasubiramwo ivyigwa, iruhande yabo hariho izindi ntebe z'abanyeshure zigaragara.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye ,bari mu cumba c'inama bambaye impuzu zisa ubururu ,hamwe n'izera ,imbere yabo hariho abarongozi b'ishure bariko baravuga bakoresha inama Abanyeshuri.

Ishure, ryigako abanyeshure, biga mu mashure yisumbuye; hariho inzira, abanyeshure hamwe n'abigisha, bacako, iyo bariko baratambuka, bagiye mu vyumba vy'amasomero, biri hejuru, canke bagiye mu vyumba, vy'amasomero, biri hasi.

Ishure ryigako abanyeshure biga mu mashure yisumbuye ryubatse rigeretse rikoreshejwe amatafari aturiye hariko amadirisha afise ibara ryera inyuma y'ishure hateye ivyatsi vyinshi.

Ishure ryubatse rigeretse kandi rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero imbere hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko, hagazemwo abanyeshure bambaye impuzu zo kwinonora imitsi.

Icumba babikamwo ibitabo gifise uruhome rusize amabara atandukanye harimwo irisa umuhondo ,ubururu hamwe n'icatsi ,kandi umuryango w'icumba uruguruye na wonyene usize ibara ry'ubururu.

Ishure rifise akazu ka sugumwe hariko umuryango ukozwe mu cuma wugaye kandi uriko ingufuri hariho n'uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye munsi y'umuryango hariho umuringoti w'amazi imbere hariho urukarabiro abanyeshure bakoresha iyo bavuye mu kazu ka sugumwe

Kanyange n'umunyeshure ari mu cumba afise isakoshi ku mugongo iruhande yiwe hahagaze umuvyeyi imbere yiwe hariho abandi bantu beshi bahagaze Kanyange agiye kw'ishure.

icumba c'isomero, kirimwo intebe nyinshi, z'abanyeshuri, zidatondetse ku murongo; imbere hariho imeza, hamwe n'intebe, y'umwigisha; inyuma y'isomero, urabiye mw'idirisha, hariho ibiti vyinshi.

Ishure, rifise ikibuga kinini, kirimwo amabuye, ari hasi; ku ruhande, hariho imodoka ihagaze; imbere, hari igiti kirekire; inyuma y'umuduga, hariho indobo, ifise ibara ry'icatsi, hamwe n'izamu, abanyeshure bakiniramwo, umupira w'amaguru.

Ishure rifise ikibuga giteyemwo ibiti birebire hamwe n'amashugwe n'ivyatsi harimwo n'amabendera atatu ashinze hagati mu kibuga harimwo n'inzira abanyeshure n'abigisha bacamwo bariko baratambuka.

Ishure rifise amarembo yugaye hariko umuryango ukozwe mu vyuma hamwe n'uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye kwibarabara hariho umuntu ariko aratambuka, imbere ku ishure hariho inzu yubatse igeretse.

Ishure rifise ikibuga hagati giteyemwo ibiti birebire ku ruhande hariho ahantu hateye igiti c'ishugwe, hamwe n'ivyatsi bikeyi, hasi hariho ibipapuro abanyeshure bashize hasi.

Ishure rifise ikibuga kinini cagutse ku ruhande hateyeho ivyatsi harimwo abanyeshure bariko baratambuka bambaye impuzu z'ubururu hariho nuwundi munyeshure yambaye impuzu zera hamwe n'ishakoshi ku mugongo.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubatswe ku murongo hariko n'amadirisha afise ibiyo imbere hagaze abanyeshure bari imbere y'imiryango hariho n'amashurwe ateye ku murongo hamwe n'inzira abanyeshure bacamwo.

Ishure rifise icumba c'isomero cubakishijwe amatafari aturiye, hariko n'amadirisha y'ivyuma ariko n'ibiyo hagati mu ruhome hasize ibara ryera hasi hasize isima.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bariko baratambuka bari ku murongo harimwo n'abafise amashakoshi ku mugongo, iruhande yabo hariho imirima iteyemwo ibitoki.

Ishure ryubatse rigeretsee inshuro zibiri rifise n'ivyumba vyinshi vy'amasomero imbere hariho ikibuga kinini kandi caguze kidatemwa ivyatsi ku ruhande hateye ibiti vy'amashugwe biri ku murongo hejuru hariho ikirere kirimwo ibicu.

Ishure rifise ikibuga giteyemwo ivyatsi harimwo n'amazamu abanyeshure bakoresha bariko barakina umupira w'amaguru, ku ruhande hariho inzira abantu bacamwo bariko baratambuka, inyuma y'ikibuga hateye ibiti.

Icumba c'isomero, kirimwo intebe, z'abanyeshure; bagiye hanze kuruhuka, basiga bateretse amakaye yabo, hejuru y'intebe; harimwo n'ibindi bikoresho, abanyeshure bigirako, imbere hariho ikibaho, canditseko.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zishasha zitondetse ku murongo zikozwe mu vyuma hamwe n'imbaho, ku ruhome hariho amadirisha akozwe mu vyuma ariko n'ibiyo hejuru hariho ibikoresho bizana umuyaga.

Ishure rifise amarembo yuguruye hariko umuryango ukozwe mu cuma hanze hariho icapa canditse ko amajambo mw'ibara ritukura, kuruhande hariho uruhome ruriko amatafara aturiye hamwe n'ibiti birebire.

Igiraneza, ni umunyeshure, yiga mu mashure yisumbuye; ari mw'ibarabara, ariko aratambuka, agenda kw'ishure; yambaye impuzu yirabura, hamwe n'iyitukura; iruhande yiwe, hariho uruhome, ruriko n'umuryango.

Ishure, rifise ivyumba vyinshi, vy'amasomero, ryubatse rigeretse, ryubakishijwe amatafari aturiye, hariko n'amadirisha, afise ibiyo; imbere rifise inkingi, zisize ibara ryera, hamwe n'umuringoti, umanura amazi; imbere yaryo, hateye amashurwe, hamwe n'ivyatsi.

Kankindi yiga kw'ishure rifise ikibuga kinini ku ruhande giteyemwo ivyatsi ku ruhande hariho abanyeshure bicaye hamwe n'abandi bahagaze hariho n'ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafari aturiye.

Umunyeshure yiga kw'ishure ry'imyuga ivyigwa bijanye no guteka ari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo mu gikoni yuguruye ahantu bashira imfungurwa zigashuha kandi bakorera n'imikate.

Icumba kirimwo intebe hamwe n'imeza abanyeshure bakoresha iyo bariko barafungura, hejuru hamanitse amatara arikaraka hariko n'ivyuma hejuru hasakajwe amabati imbere y'aho abanyeshure bicara hariho imboneshakure.

Ishure rifise uruhome rwubakishijwe amatafari aturiye musi ku mushingi hasize ibara ryirabura inyuma y'ishure hateye ibiti vyishi kandi birebire imbere nta muntu ahari haragaragara.

icyumba cy'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho iruhande y'uruhome hariho imeza hamwe n'intebe y'umwigisha hejuru ku ruhome hamanitseko ikibaho cirabura atakintu na kimwe canditseko hariho n'umusaraba

ishure ryubatse rigeretse rifise amadirisha ariko ibiyo imbere hariho ikibuga kirimwo ivyatsi amashugwe hateyemwo n'ibiti birebire ku ruhande hariho umushinge w,ubakishijwe amabuye

Ishure, rifise ivyumba vyinshi, vy'amasomero, vyubatse ku murongo; hariho n'icumba c'isomero, cuguruye umuryango, hahagazemwo umwigisha, yambaye impuzu yera; ku ruhome, hariho ikinga rihagaze.

Nibizi ni umunyeshure yiga kw,ishure ryisumbuye ari ku ruhande y'icumba c'isomero hamwe n'abandi banyeshure barahagaze iruhande yabo hateye ivyatsi inyuma yabo hariho ikibuga bakiniramwo

Ishure ryigako abanyeshure bisumbuye rifise ikibuga giteyemwo ivyatsi hamwe n'ibiti, hariho n'amashugwe ateye ku murongo harimwo n'abanyeshure bariko baratambuka bambaye impuzu z'ubururu hamwe n'izera.

Icumba kirimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe bariko bararaba imbere yabo hahagaze umwigisha ariko arabasigurira ivyirwa ku ruhande hariho izindi ntebe zigaragara atamuntu azicayeho.

Icumba c'isomero gifise uruhome ryubakishijwe amatafara turiye hariko umuryango wuguruye ukozwe mu cuma umanitseko igipapuro kandi canditseko amajambo hejuru y'umuryango hariho ibaragera risize ku ruhome.

Ishure ryigako abanyeshure biga mu mashure yisumbuye rifise amarembo yuguruye hariko n'imiryango ikozwe mu vyuma imbere hariho abantu babiri bariko baratambuka umwe afise ibipapuro mu kiganza.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse ku murongo ,rifise uruhome rusize amabara atandukanye ,hejuru hariho ibara ry'umuhondo ,hasi ku mushinge hariho amabara yirabura hamwe na yera.

Ishure, ryubatse rigeretse, ryubakishijwe amatafari aturiye, ririmwo ivyumba vyinshi, vy'amasomero; ku ruhande, hariho amadirisha, ari ku murongo; inyuma y'ishure, hariho ibiti, hamwe n'amashurwe, ku rundi ruhande, hasi hariho, amabuye.

Mu cumba c'inama harimwo abavyeyi b'abanyeshure bicaye ku ntebe imbere yabo hariho imeza ku ruhande hariho amadirisha afise ibara ryera imbere yabo hagaze umurongozi w'ishure ariko arakoresha inama.

Icumba c'isomero hejuru kimanitse ko ikengeri hasi hateye amashurwe hamwe n'ivyatsi imbere hariho imiduga ihagaze inyuma y'imiduga hariho ibiti birebire bateye.

Batungwanayo n'umwigisha yigisha abanyeshure akiri umusore ari mu cumba c'isomero imbere yiwe hicaye abanyeshure ariko arabigisha inyuma yiwe hariho ikibaho canditseko

Manirambona ni umunyeshure yiga mu mashure yisumbuye afise imishatsi myinshi kandi miremire ari kumwe n'abandi banyeshure bagenzi biwe iruhande yabo hariho umurima kandi uteyemo n'ibitoke.

Ishure rifise ikibuga, hagati hashinzemwo ibendera ry'igihugu c'Uburundi, ku ruhande hateye ivyatsi, ariko hagati mu kibuga nta vyatsi bihari, hariho n'ivyumba vy'amasomero, imbere hateye amashurwe ari ku murongo.

Ishure ryiga ko abanyeshure biga mu mashure yisumbuye hariho icumba c'isomero cubakishijwe amatafara aturiye hasi risize ibara ry'ubururu hejuru hariho umurongo usize ibara ryera ku ruhande hateye amashugwe hamwe n'ibiti.

Icumba c'isomero, kirimwo intebe, z'abanyeshure, bicarako, hamwe n'imeza; inyuma, hariho ikibaho, gifise ibara ryirabura, kitanditseko; ku ruhande, hariho akabati, babikamwo ibikoresho.

Icumba c'isomero kiriko umuryango ukozwe mu cuma usize ibara ry'ubururu, imbere mw'isomero hariho ibipapuro biri hasi, hariho n'akabati babikamwo ibikoresho hariho n'idirisha ryuguruye inyuma yaryo hateye ibiti.

Icumba abanyeshure bakoreramwo ivyirwa vy'ubushakashatsi harimwo intebe abanyeshure bicara ko bariko bariga harimwo n'imeza iteretse ko ibikoresho ku ruhande hariho akabati babikamwo ibikoresho.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse bigeretse mu bice bibiri hagati harimwo abanyeshure bariko baratambuka hamwe n'igiti kirekire giteyemwo hashinzemwo n'ibendera ku ruhande hahagaze ipikipiki hamwe n'imiduga.

Icumba kirimwo abanyeshure bicaye ku ntebe, imbere yabo hariho umurongozi ariko aravuga ijambo, abanyeshure bicaye mu nama kandi bose baracereje bariko barumviriza ijambo ry'umurongozi.

Icumba cyisomero c'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye harimwo intebe zitondetse ku murongo abanyeshure bicarako imbere hariho imeza iteretseko ibitabo hamwe n'amakaye vy'umwigisha.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshuri bicarako iyo bariko bariga, zitondetse k'umurongo. Iruhande k'uruhome, hamanitseko ibipapuro, inyuma, hariho akabati kugaye babikamwo ibikoresho.

Ishure rifise ivyumba aho abanyeshure barara harimwo n'imatera hamwe n'ibitanda aho abanyeshure baryamako bahejeje gukora ivyigwa bariko bararuhuka hariho n'uruhome ruriko ibicapo.

Ishure rifise ikibuga giteyemwo ivyatsi ku ruhande hariho abanyeshure bahagaze impande y'uruhome inyuma y'ishure hateye ibiti vy'imikaratusi birebire mu kibuga hashinzemwo igiti kimanitse ko urusinga rw'umuyagankuba.

Ishure, ryigako abanyeshure, biga mu mashure yisumbuye; rifise ikibuga kinini, giteyemwo ibiti vyinshi, harimwo umuntu, ariko aratambuka; hejuru, hariho urutsinga rw'umuyagankuba.

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaguru ,ku ruhande hateye ivyatsi, hariho n'ahandi impande y'uruhome hateye ibiti vy'amashugwe, inyuma y'ishure hateye ibiti vy'imikaratusi birebire.

Ishure rifise icapa gisize ibara ryera rikozwe mu vyuma handitseko amajambo mw’ibara ry'ubururu ubutukura hamwe n'iryirabura inyuma hahagaze umuduga abanyeshure bajamwo iyo batashe canke baje kw’ishure.

Icumba c'isomero ryubakishijwe amatafari aturiye hariko ikibaho kifise ibara ryirabura hacafyeko imirongo hariko n'indome zanditsweko hamwe n'ibiharuro hejuru y'ikibaho hasize ibara ryera.

Icumba, kirimwo abantu bicaye, bariko bararaba imbere yabo; harimwo inzira iri hagati, ihagazemwo umunyeshure, yambaye ikabutura, y'ubururu; inyuma yiwe, hariho abandi banyeshure, bicaye ku murongo.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafari aturiye hanze hariho ikibuga uruhande rumwe ruteyemwo ivyatsi hariho n'abanyeshure bicaye hanze n'abandi bahagaze bariko baratambuka.

Karorero n'umwigisha yigisha mu mashure yisumbuye ahagaze imbere ariko arasigura ivyigwa inyuma yiwe hariho igikoresho kizana umuyaga hariho n'uruhome rumanitseko ibicapo.

Ishure, ryubatse rigeretse, rifise ivyumba vyinshi, vy'amasomero; ryubakishijwe amatafari aturiye, hanze hateye ibiti, kandi birebire; ku ruhande, hariho ikigega c'amazi, hariho n'inkingi z'ivyuma, hejuru hasakajwe, amabati.

Ishure rifise ikibuga giteyemwo ibiti ivyatsi hamwe n'amashugwe ku ruhande hubatse ivyumba vy'amasomero hagati mu kibuga harimwo inzira abantu bakoresha bariko baragenda.

Kezamutima ni umunyeshure yiga mu mashure yisumbuye ku ishure aho yiga hariho icapa gishinze hagati mu vyatsi gifise ibara ryera canditseko amajambo n'ibara ryirabura , iry'ubururu hamwe n'iritukura.

Ibarabara ry'ivu hagati harimwo umuduga urikuragenda ku ruhande hariho umuntu ariko aratambuka iruhande y'ibarabara hariho amabuye abiri manini hamwe n'ivyatsi bihateye hariho n'ivyapa bifise amabara yera bikozwe mu cuma.

Shimirimana n'umwigisha wo mu mashure yisumbuye ari mu cumba c'isomero arahagaze yifashe inyuma afise igipapuro mu kiganza ciwe harimwo n'abanyeshure bamwe baricaye hamwe n'abandi bahagaze.

Ishure rifise ikibuga c'umupira, abanyeshure bakiniramwo, iyo bariku barinonora imitsi, ku ruhande hateye ibiti birebire ,inyuma y'ikibuga hariho abandi banyeshure bicaye

Karire n'umwigisha yigisha mu mashure yisumbuye, ari mu kibuga arikaratambuka imbere y'iwe hariho amarembo yuguruye, inyuma yiwe hariho ahantu hateye ibiti kandi birebire, imbere y'iwe nta muntu n'umwe ahari.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, imbere hariho ikibuga cagutse giteyemwo ibiti hamwe n'ivyatsi, harimwo n'inzira abanyeshure n'abigisha bakoresha iyo bariko baratambuka.

Harerimana niumurongozi w'ishure ari mu kibuga imbere yiwe hariho abanyeshure hamwe n'iruhande y'iwe hariho abandi banyeshure bahagaze bariko barumviriza ijambo harerimana ariko arababwira.

Ishure ryubatse, rigeretse hejuru risakajwe amabati atukura, hariho n'ikibuga kirimwo ivyatsi,, hamwe n'amashugwe ateye ku murongo ,ku ruhande hariho igiti kirekire harimwo n'abanyeshure bahagaze.

Icumba kirimwo abanyeshuri benshi bahagaze bambaye impuzu z'ishure, harimwo abahungu hamwe n'abakobwa, bahagaze mu muzingi bariko bararirimba kandi banezerewe. Inyuma yabo hariho ikibaho.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafari aturiye, imbere hariho ikibaho canditseko indome hamwe n'ibiharuro hejuru y'ikibaho, hariho umurongo usize ibara ryera hariho n'ahantu hamanitse umusaraba.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse. Harimwo n'ahantu abanyeshure bakinira umupira w'amaguru. K'uruhande hateye ivyatsi hariho n'ivyumba vy'amasomero vyubatse mu bibanza bitandukanye.

Ishure rifise umuhora muremure abanyeshure hamwe n'abigisha bacamwo bariko baragenda mu vyumba vy'amasomero. Imbere hubatse inkingi nyinshi zisize amabara atandukanye. Imbere hariho n'umufurege w'amazi hamwe n'ibiti biteye mu kibuga.

Ishure rifise ikibuga, abanyeshure bakoresha bariko barinonora imitsi ,canke bakiniramwo umupira w'amaboko, gikikujwe n'ivyatsi vyinshi ,hamwe n'ibiti biteyeho kurundi ruhande hariho, uruhome rurerure.

ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse hagati hateyemwo ivyatsi k,uruhande hariho igiti kinini kandi kirekire impande y'ikibuga hubatse ivyumba vy'amasomero hagati harimwo ibendera rishinzemwo

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse giteyemwo ibiti ivyatsi hamwe n'amashugwe ariko umurongo ku ruhande hariho inzira abanyeshure n'abigisha bakoresha bariko baratambuka.

Icumba gifise ahantu babika ibitabo, harimwo n'akabati gateretsemwo ibitabo bigerekeranyeko, harimwo n'intebe bicarako ifise ibara ryirabura, inyuma hariho uruhome rusize amabara atandukanye.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshuri zitondetse ku murongo hasi abanyeshure bahakoreye isuku kubera bahakubuye hejuru hariho itara abanyeshure bifashisha iyo bariko bariga.

Majambere ni umwigisha wo mu mashure y'intango imbere ku kibaho yanditse ibiharuro ariko arigisha abanyeshure hama ahejeje nabo acabaha imyimenyerezo kugira arabe yuko babimenye.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo hamwe n'ibitabo biteretse hejuru y'intebe. Ku ruhome hamanitseko isaha abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga hamwe n'igikoresho kizana umuyaga kimanitse.

Icumba c'isomero c'abanyeshure kirimwo intebe zitondetse k'umurongo, n'amakaye ,n'ibitabo , abanyeshure bateretse hejuru ku ntebe, imbere yaho hateretse imeza y'umwigisha nayonyene iriko ibitabo.

Icumba cy'isomero cubakishijwe amatafari aturiye, kiriko ikibaho gifise ibara ryirabura. Canditseko amajambo bakoresheje ingwa zifise amabara atandukanye, harimwo iry'umuhondo, ubururu, hamwe n'iritukura n'iryera.

Abanyeshuri batatu biga mu mashuri yisumbuye babigeme bari hanze ,babiri bicaye ku kirundo c'umusenyi ,uwundi ahagaze imbere yabo hariho n'ibiti hamwe n'ibyatsi bihakikije aho bicaye.

Ishure ryubatse, impande y'ibarabara, ry'ikaburimbo; rifise uruhome rwubakishijwe, amatafari aturiye, hariho n'ahantu, abantu bacungera umutekano, bicara; hariko amadirisha, afise ivyuma.

Nahimana n’umunyeshuri yiga mu mashuri yisumbuye ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo ari kumwe n'uwundi munyeshure mugenzi wiwe yicaye inyuma yiwe Nahimana afise ikaramu imbere y'iwe hariho igipapuro arikarandikako.

Icumba c,isomero cigamwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ,harimwo intebe zitondetse ku murongo zikozwe mu vyuma hamwe n'imbaho ku ruhome hasize ibara ryera hejuru hariho amabati.

Ishure rifise uruhome rurerure rusize ibara ryera, ku ruhande hateye ivyatsi vyinshi, inyuma y'ishure hariho ibiti birebire kandi binini biteye ku murongo.

Ishure ryubatse impande y'ibarabara ry'ikaburimbo mw'ishure harimwo abanyeshure bicaye impande y'ivyatsi hariho n'umunyeshure ariko aratambuka impande y'icumba c'isomero hanze kw'ibarabara hariho imiduga hamwe n'abantu.

Ishure ryiga ko abanyeshure bo mu mashure yisumbuye rifise ikibuga kirimwo ivyatsi hamwe n'amashurwe ateye ku murongo imbere y'ishure hariho umufurege utembane amazi hagati mu kibuga hacinzemwo ibendera ry'igihugu c'uburundi hariho n'ibiti birebere.

ishure rifise uruhome rusizeko ibara ryera hariko ibicapo hamwe n'amajambo yanditseko ku ruhande hariho amarembo y'ishure afise umuryango wugaye ukozwe mu vyuma

Ishure ryubatse impande y'ibarabara rifise ikibuga giteyemwo ivyatsi hamwe n'igiti kirekire c'ikigazi, ku ruhande hubatse ivyumba vy'amasomero, hejuru hariho urutsinga rw'umuyagankuba rucaho.

icumba kirimwo abigisha hamwe n'abanyeshuri bambaye impuzu zera hamwe n'ibikingiramaso bariko bariga imbere yabo hariho umwigisha ariko arabasigurira ibyigwa inyuma hariho uruhome rusize ibara ryera.

Icumba c'isomero kirimwo intebe nyishi z'abanyeshuri zitondetse ku murongo ku ruhande hariho amadirisha ariko ibiyo amwe aruguruye hejuru hariho imashini izana umuyaga abanyeshuri bariko bariga.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye barihanze impande y'ivyumba vy'amasomero barahagaze bariko baraganira iruhande yabo hariho umwigisha ariko aratambuka, iruhande yiwe hariho umuryango wuguruye.

Ishure rifise intebe zitondetse ku murongo zikozwe mu mbaho imbere hariho ikibaho gifise ibara ryirabura canditseko amajambo hamwe n'ibiharuro inyuma hariho intebe y'umwigisha.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe. Imbere y'abo, hahagaze umwigisha ariko arabasigurira ivyigwa. Hariho n'umunyeshuri yifashe neza. Inyuma y'abo hariho imeza iteretseko uducupa.

Ishure ryigako abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko, harimwo abanyeshure bariko baratambuka, iruhande y'ikibuga hariho inzira hamwe n'ivyatsi.

Ishure rifise urukarabiro abanyeshure bakoresha iyo bavuye mu kazu ka surwumwe bakaraba mu ntoke canke mu biganza imbere yo gusubira mu vyumba vy'amasomero, imbere hateye ibigori hamwe n'ibindi biti, hariho n'umufurege utembana amazi.

Habarugira, ni umunyeshure, yiga kw’ishure ry'imyuga; ari mu cumba, aho bakorera imyimenyerezo, hamwe n'ivyigwa vy'ubushakashatsi; yambaye impuzu yera, inyuma yiwe, hariho umuntu ahagaze, iruhande yiwe, hariho n'uwundi yicaye.

Abanyeshure biga ku ishure ry'imyuga bambaye impuzu z'abafundi harimwo nizifise amabara y'umuhondo mu mutwe bambaye inkofero zifise ibara ryera bariko baratambuka impande yabo hariho uruhome rusize ibara ryera.

Abanyeshure, biga kw'ishure ry'imyuga, bahagaze, bari mu mugwi, bambaye n'impuzu z'abafundi, zirimwo amabara atukura, hamwe n'umuhondo; bambaye n'inkofero ku mutwe; inyuma yabo, hariho ibikoresho, bikoresha imishwarara, y'izuba.

Abanyeshuri biga kw'ishure ry'imyuga bariko barakora imyimenyerezo bambaye inkofero ku mutwe inyuma yabo hariho ibikoresho abanyeshuri bigira ko bifata imishwarara y'izuba bikayihindura umuyagankuba.

Abanyeshure b'abigeme biga kw' ishure ry'imyuga, bari mucumba aho bakorera imyimenyerezo, hariho imeza iteretse ko ibikoresho vyinshi, bitandukanye, harimwo n'imashini nyabwonko, hamwe n'ibindi bikoresho.

Vyizigiro, ni umunyeshure, yiga kw’ishure ry'imyuga, muri kaminuza; ari mu cumba, aho bakorera, imyimenyerezo, afise imashini nyabwonko, iteretse ku meza, hamwe n'ibindi bikoresho, bikoresha ubuhinga, bwa none.

Abanyeshuri biga muri kaminuza ,barimucumba aho bakorera imyimenyerezo, bicaye ku ntebe ,imbere yabo bafise imashini nyabwonko bariko barigirako, imbere ku ruhome hamanitse imboneshakure, ku ruhande hariho n'ikibaho canditseko.

Bikorimana ni umunyeshure yiga muri kaminuza ari mu cumba c'isomero arahagaze ariko aratambuka mu kiganza afise ibipapuro harimwo nabandi banyeshure bariko barakora ikibazo bicaye.

Ishure rya kaminuza rifise ikibuga kinini giteyemwo ivyatsi ibiti hamwe n'amashurwe harimwo n'inzira abantu bacamo bariko baratambuka ku ruhande hariho itara y'uruhome rw'ishure rusize ibara ryera.

Umwigisha yasize ibipapuro vyiwe mu cumba aho basomera ibitabo ahasiga ahateretse ibipapuro ku meza iruhande hariho akabati babikamwo ibitabo kuguruye umuryango.

Ishure rya kaminuza ryubatse rigeretse rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero harimwo n'abanyeshure bahagaze bariko bararaba hanze hariho n'ahantu hari ibigega vy'amazi hanze hateye ibiti hamwe n'amashurwe.

Abanyeshure biga muri kaminuza ku ishuri ry'imyuga bari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo biga ivyirwa bijanye no gukora imiringoti y'amazi bambaye impuzu z'ubururu hamwe n'inkofero z'umuhondo.

Mu cumba aho abanyeshure biga muri kaminuza bakorera imyimenyerezo harimwo intebe z'abanyeshure bicara ko hamwe n'imeza ndende ishashe ko igitambara hejuru hateretse ko imashini nyabwongo

Ishure, rifise akazu ka surwumwe, karimwo inzira, itariko umuryango; ku ruhande, hariho uruhome, rusize irangi; handitseko amajambo, mw'ibara ritukura, hamwe n'iry'ubururu, abantu bakoresha, bariko barasoma.

Kamikazi ni umunyeshure wo muri kaminuza ari mu cumba c'isomero ari kumwe n'abandi banyeshure bicaye ku ntebe. Kamikazi yicaye ku ntebe y'inyuma afise imishatsi myishi kandi miremire.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubatse bigeretse hariko n'ivyuma hamwe n'ibiyo ku madirisha imbere hashinze ibendera ry'igihugu c'uburundi, iruhande hateye ibiti hamwe n'amashugwe, hasi hariho amabuye.

Bazombanza n'umunyeshure wo muri kaminuza ari mucumba c'isomero, harimwo n'intebe zitondetse ku murongo, ariko nta muntu n'umwe azicayeko ,Bazombanza arahagaze hamwe n'umunyeshure mugenzi wiwe, amadirisha y'isomero aruguruye.

Abana bari kw'ishure bari hanze y'ivyumba vy'amasomero, bafise ibikoresho bariko baravomereza umurima, harimwo abafise indobo, iruhande yabo hariho ahantu hateye ivyatsi hamwe n'ibiti.

Icumba c'isomero c'abanyeshuri biga muri kaminuza ,harimwo intebe hamwe n'imeza ikoze mu kiyo, inyuma hariho intebe hamwe n'imeza vy'umwigisha ,ku ruhome hariho ikibaho canditseko.

Ishure rya kaminuza rifise ahantu abanyeshure babika ibikoresho vyabo bakoresha iyo bariko bariga, harimwo n'inzira ndende abanyeshure bacamwo iyo bariko baratambuka, hejuru hariho amatara ariko araka.

Abanyeshure biga muri kaminuza bari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo imbere yabo hateretse imashini nyabwonko nizo bariko barigirako hariho n'ibipapuro biteretse ku meza iyo bariko bariga.

Nininahazwe n'umunyeshure wo muri kaminuza yiga kw'ishure ry'imyuga ivyigwa bijanye no gukoresha ubuhingangurukana bumenyi ,ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo ,ku meza hateretse imashini nyabwonko hamwe n'ikaye.

Icumba c'isomero, rya kaminuza, harimwo imeza, n'intebe, abanyeshure bicarako, bariko bariga; ku ruhande, hariho idirisha, ririko ibiyo, kandi rikozwe mu cuma; imbere ku ruhome, hamanitseko ikibaho.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure biga muri kaminuza, bicaye ku ntebe, imbere yabo ku meza hateretse imashini nyabwonko, hariho umunyeshuri ariko arasigura ivyigwa ahagaze imbere yabo.

Kw'ishure rya kaminuza, hariho icumba abanyeshure bakoreramwo imyimenyerezo, harimwo intebe z'abanyeshure, hamwe n'imeza ziteretseko imashini nyabwonko nyinshi, zimwe zirakije, izindi zirazimije, ku ruhande hariho akabati babikamwo ibitabo.

Kw'ishure rya kaminuza mu kibuga hateyemwo ivyatsi, harimwo abanyeshure bahejeje kwiga bambaye impuzu z'ubururu. Hariho n'igitambara hagati y'abo gitukura. Inyuma y'abo, hariho inzu zirimwo abantu baje kubaraba.

Ibikoresho abanyeshuri biga ku ishuri ry'imyuga bakoresha iyo bariko bariga canke bariko barakora imyimenyerezo niibikoresho bakoresha bariko biga ivyirwa bijanye no gukora umuduga bariko barahugara canke bahugurura.

Icumba c'ububiko bw'ibitabo gifise umuryango ukozwe mu vyuma usize ibara ry'ubururu handitseko n'amajambo my'ibara gera imbere mu cumba harimwo abantu bicaye bariko baraganira.

Munyana, ni umunyeshure, wo muri kaminuza; yambaye impuzu zirabura, ari mu cumba, aho babika ibitabo; ari kumwe n'abandi, banyeshure bigana, b'abahungu, bariko bararaba igitabo, baja gusoma.

Abanyeshure bari mu kibuga bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, bamwe bambaye impuzu zitukura abandi bambaye impuzu zera. Mu kirere hariho umupira bariko barakina. K'uruhande hagaze umwigisha w'abo.

Kagabo n'umunyeshure wo muri kaminuza ari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo yiga ivyigwa bijanye no gukora imiringoti y'amazi yambaye impuzu z'ubururu hamwe n'inkofero y'ubururu inyuma yiwe hariho intebe.

Icumba c'isomero c'abanyeshure biga muri kaminuza, harimwo intebe hamwe n'imeza iteretseko imashini nyabwonko, ku ruhande hariho agakarato babikamwo ingwa, imbere hariho ikibaho canditseko.

Kw ishure rya kaminuza ryigisha imyuga ivyirwa bijanye no gucunga umutungo bakoresheje imashini nyabwonko harimwo imashini nyabwonko yuguruye umunyeshuri ariko arakoresha yigirako.

Bikorimana, ni umunyeshure, yiga kw'ishure ry'imyuga, ivyigwa bijanye no gukoresha, ibikoresho vy'ubuhinga, bwa none; ari mu cumba, aho bakorera imyimenyerezo, ari kumwe n'uwundi munyeshure, mugenzi wiwe.

ishure rifise ivyumba vyubakishijwe amatafari aturiye kurundi ruhande hariho uruhome rwubakishijwe amabuye ariko n'imiryango ikozwe mu cuma yugaye isize ibara ryera imbere hariho inzira abantu bacamwo.

Kw'ishurirya kaminuza hariho akazu kasugumwe gafise isuku hariho imiryango yuguruye hamwe n'iyindi yugaye imbere hariho n'urukarabiro aho abanyeshuri bakaraba mu biganza bavuye mu kazu kasugumwe.

Ishure ryubatse , rigeretse, imbere rifise ikibuga kinini, giteyemwo ivyatsi, ibiti ,hamwe n'amashugwe ,ku ruhande hagaze imiduga harimwo, n'inzira abantu bacamwo bariko baratambuka.

Umunyeshure, yiga kw'ishure ry'imyuga, ari mu cumba, aho bakorera imyimenyerezo; yambaye ibikingira intoke, imbere yiwe, hariho imeza, ikozwe mu vyuma, isize ibara ry'icatsi, ariko arakorerako ivyigwa.

Ishure rifise akazu ka sugumwe abanyeshuri bo muri kaminuza bakoresha iruhande hariho akadobo gafise ibara ry'umuhondo bashiramwo umwanda iruhande hariho n'agakoresho bakoresha mu gukoresha isuku akazu ka sugumwe.

Ishure ryubatse rigeretse rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, hamwe n'inkingi zisize ibara rishasha, imbere hateye ibiti ,amashugwe hamwe n'ivyatsi ,hariho n'inzira abanyeshuri n'abigisha bacamwo.

Abanyeshure biga muri kaminuza bari mu cumba cisomero bicaye ku ntebe hariho n'imeza ziteretse ko ibikoresho by'abanyeshure imbere hariho abanyeshuri bariko barasigurira ibyigwa abandi.

Ishure rya kaminuza rifise ivyumba byinshi vy'amasomero bisize ibara ryera ku ruhome, ha mukibuga hateyemwo ibiti hamwe n'ivyatsi harimwo n'inzira abantu bakoresha bariko baratambuka, harimwo abantu bahagaze.

ishure rya kaminuza rifise icumba kiriko umuryango ukozwe mu vyuma usize ibara ritukura kandi uriko ibiyo hamanitseko ibipapuro vyera byanditseko amajambo ku ruhande hariho uruhome rusize ibara ryera

Karire n'umunyeshure yiga ivyigwa bijanye no kuvura ibitungwa, yambaye impuzu zera hamwe n'agakingiramunwa, ku maboko yambaye ibikingira intoke, ariko aravura inka, inyuma y'iwe hahagaze abandi bantu.

Nduwimana ni umunyeshure yiga muri kaminuza ivyigwa bijanye no gukora umuduga kw’ishure ry'imyuga, ariko arakora imyimenyerezo basambuye icuma gikoze umuduga inyuma yabo hahagaze umwigisha afise urupapuro n'ikaramu.

Ishure rifise icumba c'isomero rifise uruhome rwubakishijwe amabuye ku ruhande hateye ivyatsi hariho n'inzira abanyeshuri hamwe n'abigisha bacamwo bagiye kwiga hahagazemwo umuntu yambaye impuzu zirabura.

Icumba c'isomero c'abanyeshuri biga muri kaminuza harimwo intebe z'abanyeshuri zitondetse ku murongo. Ku ruhande hariho intebe hamwe n'imeza y'umwigisha iteretseko ibikoresho hamwe n'imashini nyabwonko.

Nduwayo n’umunyeshuri wo muri kaminuza ari hanze impande y'icumba c'isomero ariko aravugira kuri terefone ,imbere yiwe harih’ ikibuga giteyemwo ivyatsi vyinshi ,ku ruhande hariho ibiti kandi birebire.

Mu cumba, aho umurongozi w'ishure, akorera; harimwo imeza, iteretseko ibikoresho vyiwe, harimwo n'imashini nyabwonko; ku ruhande, hariho ibipapuro n'amakaye; inyuma, hariho idirisha, ririko igitambara.

Mugwiza ni umunyeshure yiga muri kaminuza arimye barabara ry'ivu afise iterefone mu ntoke ariko aratambuka imbere yiwe hahagaze imiduga myinshi iri ku murongo imbere hariho n'abandi bantu bariko baratambuka.

Ishure rya kaminuza rifise icumba babikamwo ibitabo, ariko imiryango irugaye kandi isize ibara ry'ubururu ,ariko nibiyo hamwe n'amajambo yanditse ko n'indome mwibara ryera.

Kwizera n'umunyeshure yiga muri kaminuza yambaye agakingira munwa mu kiganza afise ibipapuro ahagaze ari kumwe n'abandi banyeshure iruhande yabo hariho umwigisha imbere yabo hubatse inyubako.

Uburongozi, bw'ishure rya kaminuza, bwubatse ivyumba vy'amasomero, bishasha, babisiga n'amabara mashasha, asa n'ibara ryera, hejuru hariko n'amabati, afise ibara ritukura; imbere bahateye ivyatsi.

Kankindi ni umunyeshure yiga muri kaminuza mw'ishure ry'imyuga. Yiga ivyigwa bijanye no guteka. Ari mu gikoni yambaye impuzu z'abatetsi, hamwe n'abanyeshure bagenzi biwe. Umwe yambaye agakingira munwa.

kagabo ni umunyeshure yiga muri kaminuza ari mucumba ari kumwe n'abandi banyeshure bagenzi biwe imbere yiwe hariho imashini nyabwonko iteretse kumeza ku ruhande hariho imboneshakure iriko iraka.

Abanyeshure biga muri kaminuza kw'ishure ry'imyuga bari mu cumba c'isomero imbere yabo ku meza hateretse imashini nyabwonko bariko barigirako imbere yabo hahagaze umwigisha afise inkoni mu kiganza ariko arabigisha.

Mu cumba c'isomero c'abanyeshure biga muri kaminuza ,harimwo imeza hamwe n'intebe n'amakaye hamwe n'ibitabo biteretse hejuru ku meza aho abanyeshure bigira, ku ruhande hariho ibipapuro bimanitse ku ruhome.

Abanyeshure, bo muri kaminuza, bari mu cumba c'isomero, bicaye ku ntebe, zifise ibara ritukura, kandi bambaye, impuzu zera; inyuma y'abo, hariho igitambara, kiri impande y'umuryango.

Ishure rya kaminuza, ryubatse rigeretse, rifise ivyumba vyinshi, vy'amasomero; hariho n'ikibuga, abanyeshure bakiniramwo, iyo bariko barakora imyimenyerezo, bambaye impuzu, zo kwinonora imitsi.

Icumba kirimwo abigisha bicaye ku ntebe zirabura bariko barakora inama imbere yabo hahagaze umwigisha ariko aravuga ijambo impande y'uruhome hariho imboneshakure izimije itariko iraka, inyuma yabo hariho ibitambara bimanitse.

Icumba kirimwo abanyeshure hamwe n'abigisha bicaye imbere y'abanyeshure bariko barakora inama iruhande y'uruhome hariho intebe igaragara hamwe n'imeza yumwigisha hejuru hariho amatara ariko araka.

Icumba c'ububiko bw'ibitabo rya kaminuza harimwo imeza iteretseko ibipapuro harimwo n'iyindi meza iteretseko ubucupa bw'amazi ku ruhande hariho akabati kuguruye umuryango babikamwo ibipapuro hamwe n'ibitabo.

Manirakiza ni umunyeshuri yiga kw'ishuri ry'imyuga ivyigwa bijanye n'ubwubatsi, yambaye impuzu z'ubururu hamwe n'inkofero y'umuhondo, imbere afise amatafari ariko arakoresha yubaka hamwe n'ivyondo biri impande yiwe.

ishure rifise icumba abanyeshure babikamwo ibikoresho harimwo akabati kanini gafise imiryango itandukanye imbere hariho intebe abanyeshure bicarako kandi hejuru hariho amatara arikaraka hasi bahakoreye isuku nta banyeshure barimwo.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshuri bicarako zifise ibara ryirabura, imbere yazo hariho imeza ndende, ku ruhande hariho uruhome rufise ibipapuro bimanitseko hamwe n'ibicapo.

Ishure rya kaminuza rifise icumba c'isomero kiriko idirisha rikozwe mu cuma risize ibara ry'ubururu hariko n'ibiyo bimanitseko ibipapuro bifise ibara ryera.

ku ishure ryo muri kaminuza hariho icumba kibitsemwo ibikoresho abanyeshure bigirako harimwo ibipapuro biteretse ku meza hamwe n'imashini nyabwonko yakije bariko barigirako.